Ekimotoka ekya poliisi ekinene ekyefaanaagaanyizaako emmotoka ezitwala abasirikale okubayiwa mu bifo eby'enjawulo, ng'ekimotoka kino eno kya poliisi ya Uganda era nga kinene. Kiri mu kisaawe, mu maaso gaakyo eriyo emmotoka endala ey'obuyonjo, eriyo ekipapula oba ekisiige ekiranga konsati kye basiba waggulu. Erudda luli, eriyo ebiwempe ebiyitirivu.

Olugggya lulimu ennyumba bbiri, ennyumba zino nga zaakolebwa nga bakozesa emmuli, n'akadongo n'emiti era ennyumba emu ne bagisireka nga bakozesa essubi nga gy'oli nti kasiisira. Ennyumba eyookubiri ne bagisereka nga bakozesa amabaati, ennyumba eserekeddwa n'amabaati oluggi lwayo lwa mabaati. Wabweru w'ennyumba waliwo ebidomola ebisale era mu luggya mulimu ebikoola. Kumpi na n'ennyumba gye baserese n'amabaati waliwo emiti.

Omulawo baguseneddeko enseenene enkongole. Enseenene zino nsiike era zirabika nga mpoomu, enseenene bazisaliddemu akatungulu bulungi ddala, enseenene kye kimu ku byokulya ebisangibwa wano eno ewaffe mu... mu... mu maserengeta ga Uganda, naddala wano mu Buganda. Zigwa ne zikongolwa, bwe zimala okkongolwa ne zisiikwa, bwe zisiikwa ne ziriibwa. Ziwoomera nno ddala era zitera kubeerawo mu mwezi ogw'Omuseenene, oluusi ne mu Gwokuna, enkuba bw'eba ng'etonnye bulungi.

Omwalo oguli okumpi n'amazzi. Omwalo guno gulina olusenyusenyu, gulina ebimera ebiri ewalako era bitono ddala. Omwalo guno baazimbako akabaawo akali wagguluggulu, kayambako abantu okutambula okutuuka ewali eryato. Akabaawo kano baakazimba n'emiti nga babatadde waggulu nga kye bagezaako okwewala nti singa ennyanja eba ebimbye, amazzi tegayisa....

Omusajja ayambadde n'aggumira ng'omuntu yenna ali mu bunnyogovu bwe yandibwambadde, akutte akalobeso ak'ebyennyanja era ayimiridde ku mabbali g'omugga. Omugga guno guliraanye amayinja era bo guyita mu kifo ekirimu ensozi ezikutte bbalaafu. Omugga guno ku njegooyego ya yaagwo tu kuliko ebimera ebya ebya kiragala obulungi era kifo kirabikira ddala bulungi ddala. Ekifo kino kiraga nga kirina obunnyogovu ku lw'okubanga n'omusajja aliyo ayambadde.

Abapoliisi babiri bali ku luguudo olwa kkoolansi era nga bw'otunula ku luguudo wano wansi olabira ddala ng'enkuba eringanga ebadde etonnya, ekyatonnya oba eyaakakya. Abaami bano abapoliisi bombi bayambadde ebijaketi ebya poliisi, omu ayambadde akakooti ke tuyita reflector. Bayimiridde okuliraana emmotoka yaabwe ya traffic poliisi era ebusukkakkubo waliyo ekikomera ekinene ddala kya nayininayini ne ggeeti enzuluga...

Abasajja babiri Abazungu bayimiridde ku mbalama z'ennyanja era bakutte amalobo abiri mu ngalo, buli omu akutte eddobo lye, amalobo gano bagakasusse mu mazzi basobole okulaba ng'ate balobayo ku kyennyanja. Amazzi gano galiko amayengo naye amayengo gano era tegakuba nnyo kiri awo kitiisa, gajja gasituka mpola mpola.

Omuvubuka omuto ayambadde empale ey'ekinu eya kkaki nga kw'ossa n'akavesiti aka kyenvu waggulu akutte eggaali ye era ng'eggaali eno agisibyeko enkota z'amatooke, weetegereza obulungi ziringa enkota nga nnya era nga ajja azisindika mpola mpola ku luguudo kw'ali obw'omu. Weetegereza obulungi, oluguudo luno lwa kkoolaasi, ebusukkakkubo waliyo ebimera eby'ekiragala wabula ng'ebimera ebyo okusinga muddo gwe gumwetoolodde.

Abantu bataano bali ku lusebenju lw'ennyanja era balabika nga basanyufu. Ku bataano kuno kuliko abakyala babiri, n'abaami basatu. Abakyala bano omu asibye akambaala akeeru ku mutwe, era ayambadde olugoye lweru. Omukyala owookubiri omutwe ye tagusibye wabula ayambadde akasaati akasaliza mu nsingo. Abaami abasatu tebayambadde masaati, wabula we bali balinga abali ku picnic oba...

Ekiwuka ekiri mu bbanga nga kibuuka era ebiwujjo byakyo obiraba nga byewuuba. Ekiwuka kino kirina amagulu mukaaga era kyandiba enjuki. Enjuki kye kiwuka ekituyambako mu nnimiro zaffe okubeera nga zibala ebibala bwe kibeera kino... bwe kibeera ng'ekiwuka kino kiri mu kunoonya omubisi ogukola omu... ogukola omubisi ogwagwo gutambuza enkwaso okuva mu kimuli ekimu okukizza mu kimuli ekirala, ebimuli byaffe ne bisobola okubeera nga bifuuka ebibala mu nnimiro era ekiwuka kino kiwuka kya mugaso nnyo nnyo nnyo ddala eri omulimi.

Abakyala mwenda abalabika nga basanyufu ddala bambadde nga beewunda nga bannaffe abava mu ggwanga ery'engulu wa Uganda lye tuyita erya Bamasayi. Abalyala bano basanyufu era bali n'abaana baabwe ku migongo. Eggwanga lino mu mbeera zaabwe ez'obuntu bantu kusinga balinzi naye baagala nnyo n'ebintu eby'okuluka nga bakozesa obutiiti. Ggwanga lino lyefaanaakanyirizaako erimu ku mawanga ag'omu Kenya, eggwanga eriddiridde Uganda. Abakyala bano balabika nga basanyufu era n'abaana baabwe bakkakkamu era basanyufu...

Omuvubuka ali mu kibuga atembeeya ebibala eby'enjawulo. Omuvubuka ono ayambadde vesiti n'empale eya jjiini kw'ossa n'ebigatto ebisiibwamu binniigiina. Mu mukono gwe ogwa ddyo ku kibegabega ataddeko obuveera obulimu emiyembe, mu mukono gwe ogwa ddyo ali mu kuleebeesaayo obuveera omuli ebi... ebintu ebikozesebwa ewaka okugeza nga green paper ne kkaloti n'ebirala. Bwe weetegereza gy'adda olengerayo owabooda n'omulala omuvuzi w'emmotoka, ekiraga nti ebintu by'atembeeya abitembeeyeza....